Gutha nayiti calaatinne yogati betishini ha asatappe issi awayi guththa nayitasinne utida asatasi kaththa gathishe beteesi ha kaaththa gathtiza aawayikka kareththa kotenne botha bolaale gixxideesi

Daro dere cimati awatone ayeti betishin ha asatika issi matan shiqidi uti betetes ha uti diza asatape issi awa calay dendi eqidi hasyishe betes awaozika bootha afila mayides

Issi dembba bessan paydon keehippe daro asti sinththeninne guyen maaran eqidi bettishein ha eqqida asatappe sinththe baggara addetinne macati utti bettetes izetappe guye baggara keehippe gita miththati cilili eqidii betetes

Issi dembati ekiza besan daro kethati mithatine duma duma mishati betishin ha mithatuppe guye bagara asay iza gido gelidi ka'ishe hathey issi kare shiqidi eli betes haysappeka guye bagara afoy betes

Daro kawo osanchatinne dumma dumma asati betishin hakawo osanchatappe sinthe bagara betizza hezzatape gidora issi adey ayffe bola manaxire wothida addey zo'o misha qanxishe bettes ha adezappe guye bagara zo'o gamo dunguza wothidi issi addey eqidees

keeththa matan daro asati eqqi beettishin ha daro asatappe booththa shurabenne booththa koote mayida issi addey beettes; izetappe sinththe baggara keeththa matan daro indetinne addeti waraqata xeelletes.

Teehippe daro asati issi mata shiiqidi turqumettidi woykko shirqi giidi beettishin haasatappe daro baggati maca gidishin gootta guuttanayti attuma na gidi beettettes a macatikka hu7en dumma dumma goosse qommo goozida

osupun kawo oosanchati be sinthan muuze gizanne fire giza ayfa ayfe kathata xalaphe bolla woththidi beettishin hasatikka qodhera gammo dunguza geetettizayssa halidi beettettes hasatappe nam7ati ayfe bolla manaxire wothidaa

Keehippe daro asati isti matan shiiqi beettishin ha daro asatappe sinthe baggara isti hu'e bu'a gidida addey nam'u kishe dhoqu istidi haasayishe beettees ha addekka kumetha karetha may'o may'idi beettishin izatappe gu'e baggara keehippe gita mixati de'eettes.

aayetinne guutha nayti beettishin ha guutha naytappe heni baggara daro asati cugan cugan toy bolla utti beettettes haasatappe isti maca naya benaa ba7ada karetha goosse qoodhera duge yeggada beettawus

Gammoci mati issi lo'iza keeththa giddon dumma dumma gammo dunguza qoofeta qagammo dunguza bulaletanne kooteta ma' beettishin izetappe guye baggara dhokku giidi daro pudhuti qaaphettidi beettetes

Issi shuchchafe oothettida bessan daro asati beettishin ha daro asatappe hani baggara nam'u attoma nayti beettetes ha nam'u attoma naytappe issi aduqi ekkizay sinthaya eqqi beettishin qaamme ekkizays qonxa gixidi guye baggara eqqides.

asati bootta boora giza soo medoossa oykki eqqi beettishin ha asatikka paydon laapun gidishin asatappe sinthe baggara issi addey eqqidays boorazaz meera woykko ganna gizayssa oykkides

beyanas lo7iza bestan karetha kaametinne dumma gita keeththati deettishina keeththatikka ootettiday shuchchafe gidi deettees ha shuchchafe ootettida keeththafe xade baggaranne ganna baggara keehipe adu ekkida misati deettes

Iss ketha matan daro asati maran utthi betishe utti betiza asatappe sintha bagara issi awayi kushe oyikidi gatharaka gesharaka salo samaye mayo mayidi betees adezappe guye bagara githa kethayi dee,es

issi kawo oosanchay kooshe keehippe dhoku hissiza miicha nam'u kushshen oykkidi haasayishe beettees ha kawo oosanchay kareththa koote mayidi bootta shurabe gaaththara mayidii beettees izikka ayfe manaxire woththidi salo samaynne booththa malatettida qoofe woththides

Daro gammo cima asati isti matan utti beettishin haasatappe sinthe baggara uttida issi aaway booththa afela may7di poo bolla dunguza qofoothtides izesa matanka xambaru giza miissa issi adde kushin oykides.

Daro kawo oosanchati issi keeththa giddon utti beettishin ha kawo oosanchatappe sinthe baggara uttida asati be kushe baqqishe beettettes ha baqqiza asatappe issi addey salo samay may7idays be kushe idimmidi uttides.

Issi adde gamo dunguza mayidi qofe woththidi eqqidi dishshen ha adde guye bagara daro miththathi issi bolla shiqqidi eqetes ha addeppe xadhe bagara dana bagara daro asati de'etes.

Dere woga mayoti gabaretinne bolaleti daro mishshati bayizetiza keeththa giddoni kehippe payidoni daariza botha mayoti qaphpheti beteesi ha mayotappe pude bagara koroniteyi xonippetesi

Issi bittani caddetidda kethappe bolla baggara Iissi gutha na'i ha xelishe betesi ha kethape garissa baggara gelo ekoyi galali'on osetid betishini pudera dhoqu giddi duma duma koronitte mishati detes.

Issi indiya cima keeththa sinththan woykko kaththa kaththiza keeththa sinththan uttada kaththa kaththashe beetawus Ha kaththaykka soolo getetishin issi kushen basheza bollappe sollo kessashe beetawus izakka issi kushshen sooluwa wothiza miishsha oyqqadus.

xoossa keethan daro asay utti betishin ha daro asaykka medhon botha afela maydi uttides izetappe pude baggara xoossa kethan gita gita cilila mitati beettishin ha xoossa ketha su7en guutha misiley dees.

Kawo oosanchati issi dembati eqqiza bessan eqqi beettishin ha kawo oosanchatappe issi addezi paretha may'o maydi beettees izetappe isti addezi kushe guye aaththidi beettishin ha addezappe guye baggara kessasoy de'ees.

heni lanqirazumma pude baggara keelati ekkiza bessan haaththey keehippe aakki beettees haaththeyka abba geetettishin izakka keehipe duge lanqeynne pude lanqey beettontayssa gidi beettees izapfe hane baggara daro biittay dees

Keehippe denbati ekkiza bessan dugethan ziqi giidi haaththe issi karen eellidi beettees ta haatteka dhoqa bessafe iray bukkida saate boggidi biidi ziqqa bessan denbati ekkiza bessan shiiqees.

issi keeththa sinthan keehippe lo7iza asati beettishin haasatikka quxuren ichacha ha ichachchatappe sinthe baggara nam7u addetinne nam7u maca nayti beettettes ha nam7u addefe lanqera eqqida keehippe adunqi ekkizadey aytenmana xire wottides

Maata keethte nam7i issi matan beettishin ha maata keeththa sinthan isti nay eqqides iza sintharakka isti nay ogera gede bishin ha wogappe xade bagganinne ganna baggan xilila maatati beettitettes ha maata matan mithafe wooththettida birday deees.

Heedzu guutha nayti sintheninne guyen gididi be maaran eqqidi beetosona. Guyen dizara gita. Izippe sinthen dizaara guuxizaaro. Adda sinthen dizara keehippe guuxizaro gidishin nam'atika kumetha mayo mayida.

Nam'u asati issi matan uttidi betishin ha nam'u asatappe issiniya ade gidishin issinazi adeko ha nnam'u asatape adezi karetha kumetha mayo mayishin maciya karetha shashe gozadus

Heedzdzu guutha nayti issi matan kumeththa gabare booththa mayi beettishin ha guuthatappe issi naykushe hara nay oykki beettes ha oykki beettiza nayakka lo'ada poo'a beethtuku izatappe guye baggara mithati deettes

Afela donkozanne dumma dumma qoofetanti baydettiza keeththa giddon daro asati utti beettishin haasatappe bollara dhoqu giidi qaaphettidi gondale giza degge woga miishay beettes.

Kare biita ayso aawa woykko kawo geetetizaytti beetishin ha kawotappe issi addezas hu7ey bo7ati beetees. Ha bo7ati beetiza addezape sinththe baggara kooshshe keehipe dhoqqu histiza miishshati heedzdzi sinththan eqqida.

Keehippe daro kawo osanchat issippe shiqi betishin ha kawo osanchatappe hezdzdati qanxiza misha salo samaye mishanne galal'o misha qanxishe betetes. Ha daro kawo osanchatappe guye Bagara Gitta mithay de'es.

Nam'u kawo oosanchati issi matan utti beyishin ha nam'u kawo ossanchatika bollara karetha kotene gaathara boothi mayo beetetes ubbatika ha kawo ossanchati ba ayfe bolla manaxire wothida

nam7u asati beettishin ha nam7u asatappe issi addezi haaththa oykkiza miisha kushen dhokqu isti oykkidi beettees haaddeyka bollara boothta shurabe may7i beettishin hankoyn diya karetha kootenne salo samaye gabare gixxadus

Heehippe aakki ekkiza bessan daro asatinne kaameti beettishin haasatappe daro ooliseti beettettes izetappe gure baggara keeththatinne gita gita cilili ekkiza misati beettishin bolla baggara tophiya bandiray dees.

Issi keehippe bootta eqkiza inda ayfe manaxire wothtada itike pixada ha simma eqqada haasayoos ha hasayiza indey sinthara kooshe keehippe dhoqu histi siissida miishay eqqi beettees.

Isti keehippe zo'i ekkiza addey be sinthan kooshe keehippe dhopu si si siza miisha wothidi haasayishe beettees ha addezappe ganna baggaranne xadhe baggara bandirati beettishin ganna baggara diza bandiray tophiya bandeya.

Keehippe gitati ekiza korontey issi besappe hara besa efiza miishayi beetishn ha koronteza issi besappe hara besa epiza hezdzdu miishayi be maran marani achetides, izappe garse bagara cilila mithati keehippe aduqi beetetesi

Denba bessan duge baggaranne pude baggara dumma dumma gita miishati beettishin ha gita miishatappe sinthe baggara shuchchay guuta guuta shuchchay beettes gaanna baggara duge simmoyssa sinthan xilela maatati aadhdhe aadhdhi eqqida.

issi ooso keeththan daro kawo oosanchatinne nayti beethtishin ha kawo oosanchatappe issi aaway hara gede simmidi ayfen mana xire woththidi beettees ha kawo oosanchatappe heedzdzati isti medho may7o may7di eqqida

Daro asati maara maaran eqqi beettishin haasatappe booththa kometha turabe may7ida addey gede simme eqqides haasatappe guye baggara adusta cilla mithatinne sinthe baggara guutu guuttu qamme ekkiza cilla matati deettes.

issi addez karetha bolale gixidi guye bagga kiisen karetha miishe wothi beettishin haaddezappe isti kushen kama aaththidara karetha mayo may7idara adda kiiseppe karetha miisha ekkashe beettawus

isti keeththa giddon dumma dumma katha misileti beettishin ha katta misiletappe bolla baggara abasha katha keeththa giza miishay xaafeti beettees ha katha miishapekka sinthe baggara dumma dumma katthata oykkiza miishi uttides

keehippe daro worati diza bessan xoossaso asati sintaninne guyen gididi oyde bolla utti beettishin haasatas imettiza kathatanne dumma dumma miishata keeta xoossaso aawati immishe beettettes

manqo asatas kawo oosanchati kath immishin bessees ha kath immiza addezappe issina ze7o koote maydi karetha bollale gixxides ha immiza kathazekka garsa baggara misilen uttides

Keehippe daro asay issi ketha gidon betishn ha keetha gidon diza asatappe sinthe bagara aaki ekida xaraphey betes. Ha xarapheza bollaka dumma dumma mishati pototinne hatheti pompara dishn ha xarapha matan issi kumetha bootha mayidara utadus.

Shuchchappe keexettida keehippe gita keeththas bolla baggara tophphiyan miisha woththiza keeththa giidi xaafetti beettees. Ha xaafettidayssappe gaaththa baggara dizays medhon kareththi gidishin izappe bolla baggara booththara korontey beettees.

Issi adey ha Simi uti be'ishin ha adezape sinthe bagara misilen tophiya tintine giza besan ayso away xaafeti betes ha xaafetidaysapeka garsera bagara dumma dumma asa misiley betes

Issi tophiya polisey hu'iyan karetha qophe wotidi karetha c'amanne karetha bulale gixi betishin ha adezika kotey zo'o kote ma'ides zo'o kote mayida adezika nam'u kushe kisen naqidi eqides.

Daro asati issi keeththa gidoni betishini ha asatikka hupheni kareththa qoppe woththidinne kumeththa botha mayo mayida ha asatappe issi sinththara uttida kareetha qoppe hupheni woththidayis baqana bola kushe woththidi qofidhshe beettesi

Issi polisenne nam'u kawo osanachati betishen ha polisey kumetha karetha mayo mayidi hu'en karetha qofe wothidi betese ha nam'u kawo osanachati issi adezi gathara karetha mayo mayidi bollara zo'o kote mayides

daro pooliseti zo7o oyde bolla utti beettishin ha poolisetappe sinthe baggara uttida nam7ati xaafishe beettetes ha xaafiza poolisetappe istinas qoofe wottidishin hankoy qoofe woottonta bo7atidi beettes

hugen xilila maata laallidi katthata mishe asati beettetes ha kathata miza asatappe xade baggara uttida daro asati istipe mishe beettishin ha daro asatappe heedzdzati zo7o kushe kumeta shurabe may7ida

Keehippe deexo miisha ziqqa bessafe dhoqa bessa kessiza kaamey beettishin akamey garse baggara zo'o gididi bolla baggara booththu gidi beettees kaamezappe duge baggara keehippe dhoqu giidi korontey poo'ees.

dere wogga bonchisiza wukko poolise geetettiza asati issi matan shiiqidi karetha bolale karetha dhammanne karetha qoofo wothi beettishin ha asati mule zo7o koote may7ida

Shuchappe oosettida keetha sinthan guutha nayti issi medho mayo mayidi beettishin ha mayoykka zo7onne salo samaye gidi beettees. Ha naytappe daroti zo7o kumetha mayo mayidi dhuman eqqida.

Kaare deere asati tophphiya asatine dumma dumma oththo othanchati betishin ha asatappe guye baggara gita keththayne kaameti bettetes izetape issi karetha kote mayiday ushshacha kushe dhoqqu histidi hasa'she bettes.

Issi keehippe booti ekiza keetha gidon bollara duge korontetinne daro daro mishati beetishin ha koronteppe garsa bagara bootha oyde bolla dariza asati utti beetetes. Ha asatappe sintha bagara ogen cililamaatay laaletides.

Keehippe booththi ekkiza shuchchafe oosettida gita keeththay dishin ha keeththafe sinthe baggara kaame booththinne karethi beettettese. Ha kaamappe xade baggara kawo oosanchati gede bishe beettettes.

Dembati ekkiza bessan issi shuchchafe ootettida keeththappe sinthe baggara heedzdzu asati beettishin izetappe issi addey sowa gelishe beettees ha sinten uttida heedzdzu asatappe nam'ati zo'o mayo mayidi beettetes

Shuchchafe oosettida keehippe boothti ekkiza keeththati beettishin ha keeththafe sinthe baggara cilila maatati ziqqi gi beettiettes ha cilila maatatappe sinthe baggara hareti ekkiza ogey de'ishin dumma dumma bessara booththati de'ettes.

Shuchchafe ooththetiza gita keeththa bolla ha shuchchafe keexxettiza keeththa keexxiza asatinne oota ooththetiza kawo ootanchati beeththishin ha kawo ootanchatappe oyddati de7ishin he oydatappe issi naa maca gita beettawus ha maciyaka kometha karetha may7o may7adis.

oga ooththiza kaamey galal7o nam7u kaamey beettishin ha oga ooththiza kaametappe pude baggara daro asati oga pittishe beettettes izetappe hani baggara eqqida mithatinne dumma dumma gita keeththati beettettes

Shuchchafe oothettida keeththati cilila maatatinne birdati beettishin ha birdatappe dhoqu giidi salo samayenne izappe ziqqi giidi shaara geetettizay bootti beette ha shaaray iray baynta saate saloppe duge bukkizayssa.

ha7i keexxettida keeththa sinthan bootta kaami beettishin ha bootta kaamippe sinthe baggara nam7u asati eqqida ha nam7u asatappe pude baggara mela mithatinne dumma dumma keeththa keexxana maaddiza miisati beettettes

Shuchchafe oosettida keehippe gita boothti ekkiza keeththati beettishin ha keeththafe guye baggara kaameti gita gita mitatinne koronte issi bessafe hara bessayfiza geehippe gitasi ekkiza mithati beettettes ha gita keeththafe xale baggara zo7o keeththay beettes.

keehippe cilili ekkiza denba bessan guutha nayti maaran eqqi beettishin ha maaran eqqida naytappe daroti zo7o kumetha mama7i beettishin hankoyti salo sa may may7ida hanaytappe guye baggara gita keeththatinne mitati deettes

Daro kawo woosanchati maara maaran eqqi beettishin ha kawo woosanchasappe guye baggara keeththay beettees izetappe heen baggarakka gita gita mitati cilili beettishin ha asatappe sinthe baggara eqqida adde kometha karetha may'o may'ides.

Hedzdzunne oyddu asatti issippe betishsin ha asatta sinththan madam woyko kaththi bettes. Ha kaththa bollakka mashshay betishin nam''u asatti issi bolla woraqata oykiddi ha simi xeelishin bettetes.

Daro cimma asattinne dumma dumma goshshanchchatti issippe beetishin he goshshanchchattappe issi aaway booththa may'o ma'idi affila booththa may'iddi sinththara be'ettes. Ha aawazappekka sinththe baggara issi macca na'iya booththa koote may'adus.

Daro asati bootha mayo mayi beetishin ha bootha mayo mayida asatappe guuthati zo'o mayo mayida izetapekka nam'u kawo oosanchati zo'o qoobe wothidi manaxxireka heepe wothida guye baggaraka keehippe gitatiza keethatinne miththati deetes.

Nami'u asati issi keeththa giddon beettishin ha astappe issiniya hargganchcha gidishin issiniya haakime gidi beettetes. Ha aakimiyakka booththa koote maya dishin izi sinththera hargganchchaya booththa kumeththa afala mayadus.

Issi keeththa giddon issi ayfe qooqe aaya booththa afala guye yegga beettishin ha ayfe qooqe aaya ayfe bolla dumma dumma miishe woyko manaxire giza miisha wothadus. Izaka hu'en kareththa goose goozada beettawus.

Dhale bayziza keeththa giddon issi indiya bootta koote may7ada gaatthara galal7o gullunthara diza shurabe maya beetishin ha indey matan gede simmi eqqida addey booththa kureth kumetha kushe may7o may7di eqqida.

wora giddon tamare keeththay dishin ha tamare keeththafe xade baggaranne gaanna baggara keehippe gitatiza cilila misati beettishin ha mithaza garsan daro tamare nayti maara maaran be cugan utthida ha uttida nayti be sinthan booththa wara qata woththida

Issi hargancha asi iitta bolla ichi beettishin iza oychana yida daro asati eqqi beettetee haasatikka dumma dumma kareta boottanne dumma medho may'o may'i beettishin issiadey bootta koote may'di beettees.

daro asati issife beettishin ha daro asatappe sinthe baggara maaran eqqida ichachcho asati de7ishin ha ichachchu asatappe heedzdzati kumetha karetha ma mayida izetappe pude baggara diza nam7u addeti boottanne dumma sureta gixxida

keehippe paydon daro asati cugan cugan gidi beettishin ha cugan cugan uttida asatappe daro asati xibabe giza awappenne irappe asa kammiza miisha ku7e bolla oykki beettettes izatappeka duge baggara gita mithati deettes

daro harganchati issi haakime keeththa giddon icci beettishin harganchatappe xade baggara katha ehidanne dumma dumma mesha izeta oytchana yida asati beettishin ha nam7u asatappe guye baggara isti boothta shurabumayidara koshe dimmada beettawus

daro asati isti matan shiiqi eqqi beettishin paasatappe bure baggara bootta keeththaynne gita mithati deettetes ha mithatikka medhon xilila gidishin xileletappe sinthe baggara daro asati eqqida

Natetha nayti addeti ne indeti issippe malateti beetishin ha natetha nayta gidon daroti adde nayta gidishin izetappe guuthati macata gidi beetes. Adde naytappe issnazi gamo duguza mayidees.

Heera geeshshateththa nagiza asati ha heera pittishe betettes pittiza asatappe guye baggara keehippe gita keththey beettishun iza matan dumma dumma koronttoy issi bessappe hara bessa bizayssi beettes

Daro kawo oththanchati be maran maran eqqi bettishin ha kawo oththanchattappe issi adde kummetha kareththa mayo mayidi gaththara boththa shurabbe mayides haysattappe guye baggara kehippe gitati ekkiza cilile miththatika betetes.

Ha oyddu kawo oosanchchati de"osona ha oyddatppe hezdzdu adetinne issi macay dees maciyakka ba kushshen zo"o unkaka unkko oykadus

Keehippe gita shuchappe oothetida keethas sinthe baggara misilen bodditi giza bessan hathenne dumma dumma go'a giza miishata bayziza asa shiiqota giidi besses izappe sinthe baggara koronteynne dumma dumma miishati de'etes.

Keehippe booththinne lo'i ekkiza keeththa giddon bolara dugge koronttey xompettin daro asati ossi matan shiiqi eqqi beetetes ha daro asatappe giddora ha yishe bettizay tophphiya kawo gettetes

kawo oosanchati issi maaran cugan cugan gididi yishin ha kawo oosanchatappe guye baggara gita mithatinne kaameti beettettes ha kawo oosanchatappe daro asati bootta qoofo woththida

daro kawo oosanchati issi shuchchafe ootettida keeththa matan shiiqi beettishin ha asatappe guye baggara keehippe gitatiza keeththatinne mitha cilla mithaithati beettettes izetikka kushe baqqishe beettettes

Shuchchafe oosettida keehippe gita keeththatinne mithati cilila maatati beettishin ha keeththatappe giddora efiza ogey beettes ha ogappe xade bagganinne gaanna baggan keehippe gita keeththatinne cilila mithati beettete

Heni lanqara aafo hani lanqara keeththatanne cilla mitati beettishin ha aafossinne keeththatas giddora aaho haaththey beettes haaththeka medhon booththu gidishin izappe dhoqu giidi saaraynne dumma dumma miishati de7ettes.

Keehippe denbati ekkiza bestan dumma dumma ciimma keeththatinne miththati beettettes haasatappe guye baggara koronte efiza miishsha qachetti beettishin asata matan guuththa guutta nayti eqqida

Is besan cilila matatinne dumma dumma Gita kethati betishn, ha Gita kethappe xade baganinne gana bagani mithati betetes, ha mithatappe pude bagara bootha kethati betishn keehippe matati cilil betetesi.

Dembati ekkiza bessan kaameti lamba duuqiza bessay beettishin ha kametikka biidi away bena bochthonta mala awappe bena naagiza bessan gede simmi eqqi beettettes ha kametikka medhon boottata.

Caala workoy cima geetettiza asati istimata shiiqi beettishin ha asatappe bu'e baggara gashshe naytinne tamareti beettettes ha caala asati afela geetettiza dere wagammayo may'di gammo dunguda qoofo woththidi beettettes.

Gomo osanichchati ba marani eqida osanichchati ha marani eqida Gamo osanichchatappe namati mavha gudishini hanikoyiti mule ade gididi beteteesi izetaple guye bagara misiletinne kethaati gita gita mithati deteesi

Be'anas kehippe lo'za bessan daaro dumma dumma kaare dere kawotinne macanayti bettetes ha asatika ushacha kushshe dhoqqu othi betishin izetappe guye baggara tophphiya banddirayne dumma dumma bandiray bettes.

xoossa keeththan daro asati biidi beettishin ha daro asatay medhon bootta afila may beettettes haasatappe hani baggara matan beettiza poolisey medhon karetha gidi beettishin izappe guye baggara daro asati eqqida

Hetha giddon daro asati eqqi beettishin ha daro asatappe sinthe baggara gammo dere mayo woykko gammo dunguza geetettiza qoofey bolalenne surabe maydi iza bollara booththa afela may'di eqqides.

ichachu asati henira ha simmi utti beettishin haychatatappe nam7ati isti matan hanko nam7ati isti matan gidishin issi addes dhoqu giidi dummati beettes haasatappe pude baggara tophiya bayndiray qaaphettides

Tamari wursida nayti anjetetha qaman karetha kumetha Mayoyi mayidi betishen ha naytappekka gana bagara kawo osanachati woyko tamarsiza aawati eqidi betetes ha nam'uatikka botha shurabe Mayida

Issi medhon bolla bagara karethanne garsse bagara booththa gidida kaamey gede simi eqi betishin ha kameza bolla dumma dumma heera geesha nagiza asati maatanne boorata canishe beetetees ha asatikka paydon oydda.

gita keeththa garsan heera geeshsha naagiza asati pito ekkidi heera pittishe beettettes a heera pittiza asatappe bura isti bessafe hara bessa efiza miisha oykkada isti macanaya beettawus

heedzdzu asati istife shiiqidi isti gita shuchcha oykki beettishin ha heedzdzu asatikka hu7en kareta qoofo woththida izetappe guye baggara botta kumeta mayda asatinne dumma dumma asati beettishin haasata matan gita mithay deees

Keehippe gita galal'o kaamey buura issi bessafe hara bessa ekkifiishe beettees ha galal'o kaameykka oyddu toora dizayssa gidishin izi duca gede zaaridi eqqidi ha bagga simmishe beettees

Keehippe daro asati isti denbati ekkiza bestan dumma dumma haaththe biza ogeppe buurata kestishe beettettes haasata giddon poolisetinne dumma dumma miishati beettishin izetappe xare baggara galal'o taamey eqqides iza matan gita mithayka deees.

Issi heera geeshatetha naagiza maca naya heera hafitashe beettishin nam'u kawo ootanchati hafitettida buura isti bessafe hara bessa efishe beettettes izatappe gu'e baggarakka daro asati eqqida.

Keehippe denbati ekkiza bessan daro asati miiththara haakki eqqidi miishsha gede sugishesh bettettes izeti sugiza bessanka keehippe cilla maatay dishin haasati kumeeththa afellanne dumma dumma moocet eqqiza miisha mayidda

Heera issiza buura issi bessape hara bessa eeffiza kaamey yiidi duucca gede zarridi eqqi bettishin ha kaameza bolla buura kessiza assati dumma dumma mishshata kessishe bettetes ha kaameyka medhon booththa giididi bettes.

paydon heedzdzu nayti eqqi beettishin ha heedzdzu naytappe nam7ati maca gidishin issinas attuma gidi beettees ha attumazikka karetha kumetha mayo may7i beettishin iza matara diza macanayakka karetha mayadus

keeththa giddon isti bolale gixxida macanaya beettishin ha macanaya gixxida bolale booththa gidi beettees izippe heni bagkarakka misilen dumma dumma woga maro may7ida inda beettawus ha indey matanka gaden xilela maatay laalettides

asati sinthaninne guyen maaran maaran eqqi beettishin haasatappe isti issi asati be dere woga mayo hu7in qacidi guufo ekqi beettettes izetappe sinthe baggara ziqqi giidi daro asati kareta komeththa mayo may7ida

issi keehippe booththi ekkiza addey haasayishe dagammidi nam7u kushe dhoqu isti beettishin ha addezikka kushe kometha booththanne salo samayen walakettida tura bemmayides

biyanas lo7iza keehippe bootta macanaya eqqada ittike guye bagga pixa beettishin hanayakka be oonatetha bessiza waraqaata nam7u kushen gede bessashe beettawus izippe sinthe baggara tophiya bandiray misilen dees

Nam'u asati be'anas keehipe lo'iza keetha gidon beetishin ja nam'u asatika bolara karetha kumetha mayo mayidi gaathara bootha mayo mayidi beetetes ha asatape guye bagara tophiya bandiratine gamo dere bandiray beetes.

Kehippe dembati ekiza besani issi adeyi salo samaye , boothunne galal'oni walaketida kumetha shurabe mayi beetishn ha adezappe sinthen bagara kooshe kehippe dhoqu hisitiza mishay sinthani eqidesi. Haadappe guye bagara daro maatatinne gashe nayti beetetesi.

Kare deren kuwase ka'iza bessan kuwase ka'iza nayti kuwasa gelthin daro asati gelidi kuwasa ka'iza bessan gupishene ka'ishe beetetes ha ka'iza asatappe daro asati guye bagara ista xeelishe beeteyes.

Issi aakki ekkiza bessan daro kawo oosanchati utti beetishin ha kawo oosanchatape daroti kareththa kumeththa mayo mayidi beetetees; izeta sinththan dumma dumma xaafiza dawtaretinne hara hara miishshati de'etees.

Daro kare biita asati istti qofa gaso birshshiza besan geli utti beetishin ha asatappe sinthe bagara issi kareththa kumeththa mayo mayiza adde haasayishe beetees. Ha addezappe guye bagara misile dees.

Issi asay be qofa qasho birstiya keeththa giddon daro asati gede simmi utti bettishin ha daro asatappe sinthe baggara misilen tophiya bandiray uttides ha tophiya bandiraykka medhon cilela galal7onne zo'o.

Hasay be qofa laamettiza bessan daro asati maara maaran be cugan utti beettishin haasatappe sinthera hani baggara uttida addey ku7e bu7a gidi beettees.haaddeza matanka manaxire ayfen wottidi hoon qoofe wottida aaway xaafishe beettees.

Daro kawo oosanchati issi keeththa giddon utti beettishin ha kawo oosanchatappe sinthera uttida heedzdzatappe issiniya macca gidishin nam7ati adde gidi beettetes. Ha addetappe heni baggara pudhoy qaraphe bolla uttides.

Kawo oosanchati gaammo dere cimatinne kaameti cilila gita mithatinne shuchchafe ooththettida keeththati beettishin ha asatappe isti gaammo cimay kushen zo7o pudho oykkidi xambaro oykkidi addezaras sarutishe bette.

Yetha yexxiza yeshancha geetettiza asati kaame bolla kezi uttidi tophiya bayndira be kushen kushen oykkidi ha yishe beettettes ha kaameppe pude baggara shuchci beettishin duge baggara cilila mithati deettes

Hupfe lo7iza bessan daro kawo oosanchati utti beettishin ha kawo oosanchatappe sinthe baggara heedzdzu asati uttida ha heedzdzu asatappe issi giddon dizay attuma gidishin lanqera lanqera dizayti macqa gidi beettettes.

daro pooliseti issi fe shiiqi eqqi beettishin a pooliseti karetha qoofenne karetha kometamaw maydi beettettes idetappe sinthe baggara cilila maatatinne ogeti beettishin guye baggara dumma dumma miishay deees

Daro kawo oosanchati issi mata shiiqi beettishin ha kawo oosanchatappe sinthe baggara kumeththa booththa gabare mayada issi macana eqqadus izatappeka gu'e baggara beyanas keehippe lo'iza cililla mithati beettetes.

Shuchchafe ooththettida keehi gita keeththa sinthera ogey dishin ha ogezara daro kawo oosanchati hanthishe beettettes ha kawo oosanchatappe issi addey keehite aduqi beettes izeta gu7erakka bootta kaamey eqqides.

Asati oge kumidi haa yishshin ha asatappe issi mca naya botha gabbare mayidara gibbabe Giza awappenne izappe ase ashiza misila oyikada betawusi gibabeyikka medhdhoni botha

Keeththa giddon yeththa yexiza assati bettishshin ha yeththa yexiza assattappe heezhzhatti issi matta shiiqi eqidi xelishshin hedzdzattappe giddon diza issinas Ade gidiishshin lanqerra lanqerra eqidda nam'atti macca giididi de'tees

Kawo oosanchati beqoodara waraqqate yeggidi beettishin ha waraqqata yeggi beetiza asatappe sinthabaggaara kemetha bootha mayonne karetha caamma aathida addey haa guye bagga simmidi haasa7ishe beettees.

ketha giddon daro asati isti mata shirqi gi beettishin ha daro asatappe isti aaya karetha koote mayada beettawus haayeyppe duge baggara isti aaway koshen kompara haaththo ekkidi kuron qoos oottidi beettees

keeththa giddon daro kawo oosanchati issi matan shiiqi eqqi beettishin ha kawo oosanchatappe guye baggara nam7u addeti kompara haathxo ekki bettetes ha nam7u addetappe sintera dizays kumetha karetha mayo mayides

Keehippe lo7iza keethta giddon oyddu asati beettishin ha oyddu asatappe nam7ati maca gidishin hanqo nam7ati adde gididi beettettes ha nam7u macatappe isti hara gede s mawuttidara isike keehippe gitasa doqada uttadus.

kawo oosanchati issi lo7o keeththa giddon geli eqqi beettishin ha kawo oosanchatappe maaran eqqida oydatappe nam7ati adde gidishin nam7ati indo gidi beettetes ha nam7u addetikka kiisen kushe naaqqidi eqqida

keeththa giddon kawo oosanchati beettishin ha kawo oosanchatappe heni baggara nam7u macanayti eqqi beettettes ha macanayta sintan eqqida bootta kumeta mayo may7ida addey ha simisi biradhdhen bessishe beettees haddezappe hani baggara issi ade bootta kumeta mao may7ides

Issi oththo keththan nam'u tophiya polisetti bettishin ha nam'atikka issi gina giddi eqidi huphen karetha qobewothidi kumetha botha mayo mayida izetappe guye bagarakka nam'u asati xaraphe bolla uttidi detees izetappe issay hassa'ishe bettees.

Oydu kaameti be maaran eqqi beetishin,ha oydu kaametape issi kaamey guye baggara beetees. Ha kaametika Gamo pooliseta kaame gidishin,izetappe guye baggara keethatine cilila miththati beetetees.

dere naagiza ase woyko poolise geetettizays henira ha simm utti beettishin haaddezikka boothta dawutare bolla dhuufe qaafishe beettes iza sinthara xaraphe bolla saro samaye woykko galal7o miishay xaraphe bolla wodhdhides

Gammo dere cimatinne pooliseti isti matan beettishin apoolisetappe issi addey bootta mayo may7idays pooliseta giddon eqqides izatappe xadhe baggara issi aaway dunguza qooto woththidi dungoza qoote may7ides.

kawo oosanchatinne tophiya poolise beettishin ha kawo oosanchatappe issinazi ayfe manaxire wottidays pooliseza bolla kushe wottidi beettees ha aawuzappeka guye baggara tophiya bandidaynne dumma dumma bandiday dee

aaho keeththa giddon topiya pooliseti sinthaninne guyen gididi dhugan cugan utti beettettes ha uttida pooliseti dumma dumma miisha qaafishenne nababishe beettettes izati uttida bessan keehippe qoncidi beettees

kehippe daro asati pooliseti kawo oosanchatinne dumma dumma gabareti isti keeththa giddon uddi beettishin ha asatappe isti addes bootta qoofe woththidi nam7u kushe sinthe athdi beettees

medhoy keehippe kareth gidida addey koodhe keehippe dhoqu histi siyistiza miisha kushen oykkidi haasayishe beettees ha addezappe heni baggara kometha bootta mayo may7ida asati kushe dimmidi eqqida

issi kehippe denbattiza bessan uddumun asati beettishin ha uddumun asatappe isti issi asati kawo oosancha gidishin hankoyti poolise gidi beettettes ha asatappe guye baggara nam"u toora diza wode kaamey eqqides.

Heedzdzu kawo oosanchati be ooto keeththan utti beettishin ha kawo oosanchatappe heedzdzatappe nam'ati poolise gidishin issinas kawo oosancha gidi beettes izetappe sinthe boggara xaraphe bolla zo'o ponon uttides.

tophiya poolisetinne kawo oosanchati issife oyde bolla utti beettishin ha kawo oosanchatappe heedzdzati issi mata shiiqi beettishin heedzdzatappe giddon poolisey uttidi beettees ha poolisekka kumetha bootta mala mayides

ha7i mata worko buro keexettishe diza keeththa matan dere woga workko dere maara naagisiza poolise geetettizayti deettishin ha poolisetikka kumeththa karetha qoofe karetha camma karetha bolalenne salo samaye qoote may7ida

3 asat beetishn ha 3 asatappe issay koronte issi bessape hara besa epiza misha kameppe wothishe beetishn issay Mitha bolla kezid ha koronta qachishe betes izetape sinthe bagaraka bootha shurabe maydays eqides.

Issi keehippe lo7iza keeththa giddon daro kawo oosanchati be qofa haasayishe beettishin ha kawo oosanchatappe sinthe baggara dumma dumma izeti haasayiza miisha dhoqu histida miishi beettishin, ha miisha achchan pompara haaththey uttides.

kaththa woykko ayfa ayfe geetettiza giste katha qommo daro asati bucishe beettettes ha buuciza asati katha ayfe ekkidi buuxa gidayssa garse baggara yeggin ha bessan keehite maatay cilili beettes

gammo cimati dumma dumma kawo oosanchati issife shiiqi beettishin ha gmo cimatappe sinthera uttida nam'u aawati xamibaro geetettiza miisha oyikkidi gamo duniguza mayidi bettees

issi keethta giddon daro kawo ootanchati beettishin ha kawo ootanchatappe sinthe baggara uttida nam7u asatappe issinas adde gidishin issineya maca gida beettawus ha macakka gaaththara paretha shura bemmayada bollara zo7o koote mayadus

Tophiya kawoy karetha koote may'di gaathara booththa shurabe may'di be sinthan kooshe keehippe dhoqu isti siissiza miishata wothi beettes izappe pude baggara booththay qaara haaththey uttides.

Wora giddon daro kawo oosanchati beessishin ha kawo oosanchatappe issiyade zo'o qoofe woththidi manaxire ayfe moththides iza sinthara xaden eqqida issiyaddey kushe sinthe aaththidi boothta qoofe woththidi eqqides

Daro xoossa keeththa aawatinne dumma dumma asati isti keeththa giddon be maara maaran sintheninne guyen utti beettishin haasatappe issi indiya hadirsa kushe salo dhoqu issada kooshe keehife dhoqu issi siissiza miisha haasaashe beettawu.

kawo ootanchati teehippe daro wididi issi matan shiiqi beettishin ha kawo ootanchatappe pude baggara diza addezi manaxire wothidi beettees izata giddorakka xaala woykko cima geetettiza aaway dunguzaqo wottides

Keeththa giddon daro kawo oosanchchati eqqi beettishin ha kawo oosanchchatappe nami'ati macca gidishin hankkoyti attuma gidi beettetes. Ha nami'u macca nayttikka kareththa kumeththa mayo mayidi iththike guye zaridi yedidi beettetes.

Issi keeththa giddon daro kawo oosanchati gede simmi eqqi beettishin ha kawo oosanchata giddon nam'u macati beettettes ha macatikka hu'e piddi isti pixidi karetha kootenne karetha bollale gixidi eqqidi beettettes.

daro kawo oosanchati issi keeththa giddon beettishin ha izeti diza bootanka dumma dumma miishati poo7idinne qonci beettettes haasatappe nam7u addeti karetha kumetha moruma7idishin iza matan issi macanakka kareta may7adu

Kuwase kasa beyiza asat utid de'shn ha asatika dumma dumma sakarisza ushata uyishe detes. Ha sakarsuza Usha uyiza asatappe issay zo'o kote guye zar wothid betishn hanko asat dhoqu hist oykida .

Issi cimma kamme eqqa bethishin ha kamme bolla kehippe payddon darida assathi gelidi kurkumethishe bethethess. Ha kameka bollara boththa madabararane karetha mishshara ba'idi gede simidi bishe dees.

Bootha salo samaye kaameti sinththeninne guyen maaran eqqi beetishin ha kaametappe duge bagaara oyddu attuma nayti eqqi de'etees; izetapekka xaden zo'o gita kaamey yishe beetishin pude bagaara gita gita miththati de'etees.

Giya giddoni asati mishsha gede bazishenne shamidhshe Giza besani daro asata sinthani dumma dumma unikka unikkotinne ayifa ayifeta issi bola betetees ha kaththata giddonikka daarot asati eqida

Akimeyi akime keththanni eqqi betishshin haa akime keththanni issi hariggiza asi bidi ichchidi betees ha hariggiza assikka boththa mayo mayides.izzetappe xade bagara akimetti kareththa mayo mayidd boththu duna bolla kammida .

Heeththa giddon dumma dumma misileta wottidi iza sinthan daro asati xarphe matan uttidi xaafishenne nababishe beettettes. Asatappe sinthe baggara ziqqe giidi karetha miishay kumethara beettes.

heedzdzu asi beettizaytappe nam7ati caala gidishin isti guyera qoofe wu7en oykkida guutanay beettees ha nam7u caalatikka pinjaale giza ushsha uyiza miishara haraqey uyshe beettetes

Asay issi bessafe hara bessa baanas biidi heette kaame demmiza bessay de7ishin ha bessafe daro asay kaame oyshe beettees ha kaameti tuge bagganinne pude baggan be maara maaran eqqidi beettettes

Isti kare dere addey nam'u kushe issi issa bolla qaxi woththidi kareta koote maydi beettees ha addekka hu'en bootta qoofenne guye baggara kareth gedizdayssa woththides iza matan dumma dumma koronteti biza miishay de'es.

keehippe paydon dariza asati issi bolla uttidi qofa qasho hasahasayishin haasayiza asatappe sinthe baggara nam7u bootta oydeynne karetha oydey asi baynta mela uttidi beettes

wora giddon be cugan cugan daro asati utti beettishin ha utti beettiza asatappe sinthe baggara cilila maatay dees haasatappe guye baggara adusse eqkiza wolqama mithay mithay eqqides

Guutha nayti be tamariza tamare keeththan be maara maaran utti beettishin ha naytappe issi macanaya hinni baggara eqqa bettawu ha nayta sinthanka nayta tamarsiza aawa woy astamare geetettizay eqqide

daro asati kuwaase kaasa xeellishin ha kuwaase kaasa xeelliza asatappe issi kareta shurabe mayda addey nam7u kushe dhoqu istidi nukkidi waassishe beettees iza sintanka bootta kometa shurabe mayday xeellishe de7ees

kameti shiiqi eqqiza bestan daro asati be isti bessafe hara besta banas kameta xeellishe beettishin ha kametikka be cu ganqiwan uttida kameta giddon daro asati pude kezishenne duge wodhdhishe beettete

Nam'u indeti guutha nayta idimmidi beettishin ha nam'u indetikka bollara hu'e bolla booththa miita qachida ha gashshe naytappe issi gashe naaz miicishe beethtees idetappe gu'e baggara dumma dumma asatitha exxida.

Ayfa ayfe kaththatinne dumma dumma hara onka hunuqoti bayzettiza bessan kare dere asati gede bishenne ha ishe bettehin izetappe issi issi asati ha ayfa ayfe kachthata shammana xeellishe bettettes.

Wora medosa woyko kare medosa issina ha wora gidon beetishn ha woray keehippe melid betes .mela mithatine meli ekiza matat izaka medhara matane Mitha medho gidada betawus .

Beyanas keehippe lo'iza Hatha abesan woyko xumbulqo besan issi na'ay Kali melo gidid kushen kuwase oyki eqides . Ha nazika karetha qonxa gix beetishn izappe guye bagara hanko nayt hathan geletes.

Issi botha macanaya huphe ikiseyi kehipe aduqi ekizara ba huphe bolla botha kope wothada misile bolla saro giza mishay xapada karethara bothara betawus

Haaththay dhoqqa bessape ziqqa besa goggida bessan daro macca na7ithinne aththuma na7ithi eqqi beeththishin ha na7ithikka kumeththa booththa shuraabe mayidi beeththees; izathappe sinththa baggara issi macca na7u kushe piddiissa dawus.

Wora gidon nam,u asati betosona ha nam,u asatappe issi na,zi aduqi ekishin hanko guthazi qami ekes aduqi eqizayi githa qolu giza mitha hayithe oyiki ekishin izappe garsara gutha na,azika oyikis

Keththay kexxetqnappe sinthhte irayinne awayi bena bochchontta mala oththiza mishsha giddo issayi gelli uttidi ha simishshe bettes ha simmidi bettiza addeyi kareththa giddshin izappe guye baggara Mata keththayi de'ess.

Pisa woykko dhoqa besappe ziqa bessa gogiza shichatinne dumma dumma miisheti diza besani daro nayti biidi Hatha garsan betetes, haathappe heni baganinne hani bagan keehippe cilila maatati betesi.

Irappenne dumma dumma awappe bena ashshiza keethte daggi ekkiza guutta miisha giddon issi macanaya gelada afela booththu be bollara yeggada gaathara zo'o shurabe mayada bettawus ha indeyfe guye baggara gita mithi deees

ogeti pirdatinne dumma dumma kattha ayfeti unka onkoti beettiza bessan dhokku gidi aho wolko zummay beettees ha zumaykka keehite biyanas lo7izayssa gidishin izas pu7e bolla dumma dumma gita mithati deettes

Keehippe denbati ekkiza bessan zummati mithati keeththatinne hara hara miishati beettishin ha zumatappe guye baggara dhoqu giidi salo samayeynne shaarati boottidi beettishin bessees.

booththa mayo mayda asati beettishin ha boothta may'o mayida asatappe nam'ati maca gidishin hanko ichachati attuma gidi beettettes ha ichachatappe sinthera heedzdzu attuma nayiti utti beettishin guye baggara cilila mithati beettettes

Issi macanaya tangaca eqqada karetha shurabe mayidara ku'en bootsa qoofu wossada nam'u kushe piddi istada beettawus hanayppe guye baggara dhoqu giidi melida maatatinne aafoti beettettes.

uddupun asati issi tiissa giza haaththa garsan eqqi beettishin izeti eqqida bessaykka keehippe shuchati ekkees ha bessan eqqida asati kumetha bootta mawo mao may7 beettishin ha7izetappe guye baggara karetha gullunthara diza mawo mayda nay eqqides

wora giddora oyddu tammu poodoy de7iza bessabessanas etiza shuchchafe ootettida ogey beettishin ha ogezara daro asati bishe beettettes ogappe pudeninne dugen keehippe gitati ekkiza cilila mitati beettettes.

kaame giddon beyanas keehipe lo7iza attuma naytinne maca nayti miicishe beettettes ha maca nayti heedzdzu gidishin hinko attuma nayti paydon oydzdu gidi beettettes izatika kumetha laapuna

keehippe aafoti woykko bocheti ekkiza bessan uuthi keethtey maataynne dumma dumma miishati beettishin ta uuthazikka paydun keehippe darinne lo7idi beettees

keehippe lo'za denbati ekkiza bessan dumma dumma gibabe daggiza goyshafe oosettida miishati deetishin ha miishafe guye baggara daro asati istimata shiiqidi eqqi beettettes izetappe heni baggara aafotinne mithati deettes.

aduqi ektiza nay wora giddon booththa caamma aathidi karetha kumetha mayo may7di tophiya bayndira be zokku bolla oykki beettees hanaza pegu7e baggarakka gita cilila mithatinne guutta guota maatati beettettes

Haysan ekkida bessan daro asati issi mata shiqqi besishshen hawurappe ekkiza bessappe guyye bagara polisse aqoththinne dumma asati bettetes ha asatappe isi aaway kareththa koffiye woththides.

Ta sinthani adeyi indanne maccati betteshini asatape guye bagara namu'u tohora diza wode kameyi desi izatika issi marani utidi betishini izatape namu'u macca nayiti duma kezidi utida

Tamare keetha matan astamareti tawo ootanchatinne tamare nayti beettetes ha tamare naytappe izeta matan diza na'mu maca nayti salo samaye woykko cilila kootenne cilila gabare maydi kushen dawutare oykkida

Miththa garsan daro asati beettishin ha daro asatappe issi karetha koote mayda aaway hokkidi xaasishe beettees. Awozappe gu7e baggara gita mithati cilili beettishin issi addey gu7e bagga simmidi xeellishe beettees.

Cima keeththa mathan daro kawo oosanchathinne dumma dumma asathi beeththishin ha asathappe issi addezi gaathara booththa shuraabe may7idayssi be daabba oykkidi eqqi des; izetha sinththarakka issi addey uththidi xaafishenne nabbabishe beeththees.

keeththa giddon kawo oosanchatinne goshshanchati beettishin ha asatappe heedzdzu kawo oosanchati mata shiiqi beettettes heedzdzu kawo oosanchatappe issinazi aakki ekkiza boothta qoofe woththides

Keehippe daro asati addeti indetinne guutha nayti beettishin haasatappe isti addezi gibabe giza awappenne irappe asa kammiza miisha hu7e bolla oykki beettes haasatappe gannaranne xadera dumma dumma cillara mixati deettes.

Tamare keeththa matan tamare naytinne astamare worko izata tamarsizayti beettishin ha asatappe nam'ati bootta koote may beettishin hanko asati karetha koote maydi beettettes

Laapun asati isti matan beettishin ha laapun asatappe nam'u macanayti utti beettete hanko attuma naa ichachati ha simmi eqqi beettishin ha ichashunaytappe guye baggara dumma dumma asati eqqida.

Keetta giddon usuppun asati beettishin ha usupun asatappe issiniya maca gidishin hankoyti adde gidi beettetes ha macanayakka hu'era mule boodziza boottafe laamayada beettishin izi matan heedzdzu attuma nayti uttida.

Keeththa giddon dumma dumma ooto ooththiza asati deettishin ha ooththida asatappe xara7e matan utti diza oydatappe heedzdzati bootta mawu mayda ha bootta mawu mayida asatappe issi aaway qoofa woththidi duge xeellishe deees.

Daro asati maara maaran eqqi beettishin haasatappe hane baggara daaketha curqan asay heninne hani goonta mala eqqi beettes ha keeththazappe heni baggara dumma dumma miishati beettishin keeththazikka woystin ima keeththa gididi beettes.

ichachu asate isti keeththa giddon beettishin ha ichachatappe nam7ati isti matan utti bettettes haissi matan uttida nam'atap isti maca naya waraqata bolla xaafashe beettawus hanko nayti uttidi waraqata xeellettes.

Issi dembatti ekkiza daro asati bolla piddiso oothishe beettetes ha asatappe guye baggara cilila mithatinne keehippe cilili ekkiza maata haytheti beetettes.

Issi woththancha addey miicishe beetishin ha addezikka keehippe guuththa shurabe mayides ha shurabey qese duuxa gidishin pude baggara galal'onne garththe baggara salo samaye gididi beettees.

Issi demba bessan woththanchati dettes.ha woththanchatappe sinthe bagara daro kehippe adduqi eqqida keththeti bettetes.pude bagaraka dhuqu gii shuchcha kexettida keththeti betishin keththape xadde bagara cillila miththati de'ettes.

Keehippe dembatiza bessan,kuwase kaasanchati be sinthan kuwase woththidi beetishin,ha kuwase kaasanchatappe sinthe baggara boothanne karethan walaketida shuraabe issi nay mayidi beetees.

Kuwaase kaasanchati kuwaase kaa7iza demba bestan kuwaasa kaa7i wursidi heenne ha waastishenne guppishe beettettes. ha kuwaase kaasanchatappe issinazi kuwaase kaasa xeellizayssa gidishe izikka izita giddo gelidi kareta quufe hu7un wottides.

keehippe denbatinne cilili ekkiza bessan kowaase kaasanchati kowaasa kaa'ishe beettetes ha kaa'iza asati hara wode kowaase kaaa keehippe loo'iso eranas ooththishe beettettes izita sinthanka heedzdzu kuwaasey dees

Issi kowaase kaasanchay salo samaye shorabe may'di duumi ekkiza bessan haguyes mixellishe beettes hagu'esi mixeliiza addeyka medhon booththa gidishe ku'e keehippe karetha.

keehippe denibati ekkiza bessan kuwaase kaassanchati kuwaase kaa7ishin ha kuwaaseppe guye baggara tamare kethatinne gita gita mithati beettettes ha kuwaase kaa7iza naytappe issi addey keehippe kareti beettes

Kuwaase kaasanchati keehippe xurathi worko gudulati ekkiza bestan ducan ducan utti beettishin ha kuwaase kaasanchatappe hani baggara issi addey galal7o shurabe may7di haaththe bolla uttides ha asatappe gu7e baggara keehippe daro asati eqqida.

Dembbati ekkiza bestan kowaase kaa7iza nayti woykko kowaase kaasanchati issi issa idimmishe beettetes ha kowaase kaasanchatappe heedzdzati salo samay shorabe ma7i beettishin hanqo issinas karethti may7ides.

heyppe denbati woykko aakki ekkiza bessan daro tophiya wottanchati laataman oyddunto tophiya wota giidi issife bettetes haasatikka komeththa ilila mayo mayida

Medhon karetha, galal'onne Botha medhoy diza mishay betishn ha karetha galal'onne Botha miahay issi bolla ahiqetid cama qucanas madizaysa gidid betes.

Xaraphe bolla keethta penge gordiza dumma dumma heedzdzu miishati deettishin ha heedzdzu miishatikka medhon galal'o gidi beetseetes ha heedzdzu miishatas giddora kareti xaaxi oykkides.

Keeththa giddon laapun asati beettishin ha laapun asatappe nam'ati maca gidishin hanko ichashu asati attuma gidi bettetees ha nam'u maca asatikka umetha bootta gabare may'ida.

Xarapheza bolla omarsa saate gadey xumikko xompiza miisha beettishin ha xompiza miishika sinthe baggara zo'o guye baggara kaqoy dizastanne ha kaqos kareth gidida miisha uttidi beettes.

Kehipe lo'idi dembatida besan nam'u asati kame lagidi ha kameyka nam'u tohora dizaysa lagiza asatape issina mac'a gidishin issiniya qasi atuma gidi betes ha atumazika karetha kumeta mayo ma'ides.

Issi booththa kaamey dembba bessan gedde bishin h kaameza bolla payddon keehippe daro asati kezi betetes ha asatuppe guye baggara diza asati pude kaame bolla asata dhoqu histidii xelletes

Ayfiyan keehipe daro kaamethi issi dhuqan eqqi beeththishin izethi eqqi diza bessan bollaara duge koronththee keehipe poo7ishe beeththees;ha kaameekka bolla baggara booththa gididi garssa baggara salo samye gididi beeththees.

isti keehippe denbati ekkiza bestan nam7u asati beettishin ha nam7u asatappe issi addes ese bollara isti miishe yeggidi beettees haaddezappe wu7e baggara gita mitatinne dumma dumma keeththati beettishin ida mata macanaya eqqadus

keehippe daro booththa kaameti bimaaran maaran eqqi beettishin ha kaametappe guye baggara salo samay miishay beettees izatappe bolla baggarakka korontey duge simmi ompettishe beettees

Isti booththa kaame keehippe daro asi komidi yishin ha asatappe guye baggara gudullay workko xuray biittan cuwada giidi beettes ha cuwazappe pude baggara keelaynne mithati beettettes.

giya woykko dumma dumma miishata asati bayzishenne samshammishe giza bessan issi addey gabare kushen oykkidi beettes haaddezappe sinthe baggara daro asati ha hamutishe beettishin izeta guyera kaameti daridi issikalen deettes

Haaththay aakki ekkiza bessa worko abba giza bessan daro asati wodhdhi yiidi haattha gelishe bettettes haaththafe kude baggara daro asati dumma dumma mayoqomo kessi wothtidi wodhishe beettetes.

Daro asi issi matan shiiqi diza bessan issi indeya bootta koote mayada karetha gabare gixa bettishin ha indefe guye baggara nam7u toora diza wode kaamey dees ha indefey sinthaninne guyen addeti eqqida

nam'u oge ooto ooththiza asati issi matan beettishin ha nam'atikka bu hu'e bolla galal'oqoza woththida ha nam'atappe issi nazi bootta xaamma aatti dishin hankoyssi karetha caamma aattides

Issi addey adussa sollo ukeththatanne dumma dumma pata qommota oykkiza miisha tookki dibbishe beettees ha izi tookki bizayssa te guye baggara kaameti eqqi beettishin ha kameti medhon boothanne zo'o.

Denbafe bessan paray goommara diza miisha goothti hayishe beettishin ha parappe guye baggara issi macanaya gibabe oykka beettishin ha macanay matan hara nam,u macanayti ha yishe beettetes.

ordinne modhi eqiza asati issi mata shiiqi eqqi dishin izatappe xade bagganinne ganna baggan kaame beettees ha kaameppe gede baggan keehippe aakki eqiza haaththe woykko abba geetettizay beettees ha hanira eqqiday karetha kootiya may7idis

Addeti indetinne dumma dumma asati isti matan utti beettishin haasatappe sinthe baggara isti bootta may'o may'ida addey eqqidi gu7e bagga xeelishe beettees haaddezappe sinthe baggara nam7u macanaytinne nam7u a tumati uttida.

Kawo osanchati dumma dumma mitha puuteta tokishe beetishn ha kawo osanchateppe oydu asati guye bagara Mitha puuta tokanasi yiidi xeletesi. Asatappe sinthe bagara issinasi hokidi biitan naqishe beetesi.

Shuchappe othetida keehippe Gita keethay beetishn ha kethayka medhoni galal'o gidi beetesi istappe sinthe bagara kaametinne dumma dumma guutha mithati beetesi,ha Mitha matan keehippe Gita woyko koronte mishati betesi.

issi keetta giddon oyddu asati beettishin ha oyddu asatappe nam'ati maca gidishin nam'ati attuma gidi beettettes ha nam'u attumatappe isti attuma naazi hanko macanayra istife shiiqidi nababishe beettettes

keehippe gitati ekkiza keeththay beettishin ha keeththafe dade baggara haho besta koronte efiza adussa mitay eqqidi beettes ha mittayka dumma dumma miishato ootettizayssa gidishin iza garsan cilila maatati guuthara beettettes

keeththa giddon daro asati beettishin ha daro asatappe nam'u macanayti waraqata oykki beettettes waraqata oykkida nam7u macanayti issi issara haasayishin izeta issi addey eqqidi xeellees izetappe xadhe baggara xalaphe bolla bootha podhoy uttides

diyanaske ehippe lo7iza shuchchafe ootettida keeththati beettishin ha keeththatikka issi gina gididi medhon boothta izatappey sinthe baggara booto mici ekkida ilila maatatinne salosamay miishati beettettes

shuchchafe oosettida keehi gita keeththay beettishin ha keeththay dumma dumma medhon gorpettides izappe sinthe baggara cilla misati beettishin ha keeththafe keezida nam7u gootha nayti beettettes

Heyisa sintan issi macasiya naya kareta kote mayada micashe deashe betishe ha maca nayippe giye bagara nam'u asati utidi hasayishe betes ha asatappe issi adde kareta kote mayidi dishine izappe pude bagara dizayissi gutara betes.

Issi addey bootha shurabe mayidi cililiza bessan beetishin ha addezas sinththe bagaara shurabe bolla iza kooshe duuqiza karetha miishay shurabe bolla qachetides; izappe guye bagaara birdatinne gita gita miththati de'etees.

isti keeththa giddon tamare nayti be tamarido miisha nababishenne xaafishe beettettes ha naytappe isti nazi hani baggara gedes immuti beettishin izata giddon isti astamare wolkko tamarsiza aaway okki beettees

daro miishata asi ooththidi ayfeninne kushen beyiza miishati ha keeththa giddon beettishin keeththa giddonka dumma dumma miishatan goozettidi cugan cugan utthidi beettettes izatappe bolla baggara kompara bootta miishay uttides

Gita keeththati maatatinne cilila mithati kaameti beettishin ha kametappe issi nazas keehippe guuthara kaameza sinthe baggay bettes. Hakamappekka duge baggara shuchchafe ootettida gita keeththati deettes.

Guutha nayti be tamaariza bessan tamaarishin ha guutha nayta tamarsiza aaway oycha oychin ha oycka zaaranas nayti kushe dhoqusttishe beettetes. Ha dhoqustti beettizaytikka attumanne macca

Indeti addetinne guutha nayti issi matan beettishin ha naytappe sinthe baggara uttida macca nayti kushe idimmi beettetes izetappe guye baggarakka daro asati uttidinne beettishin izeta guyera keeththay de'es.

guutha tamare nayti be tamariza keeththa giddon cugancugan maaran utti beettishin ha utti beettiza nayti be sinthan xaafiza miisha hidi xaafishe beettettes izeti xaafiza miishata medhon keehippe booththa gididi beettees

daro asati maaran eqqidi beettishin haasatikka attumatinne macati sinthaninne guyen gididi beettette ha sinthaninne guyen eqqida asatappe galal7o shurabe mayda macanaya gu7e simmada hareta koote maydayssa ayfe xeellawur

Keehippe daro tamari ongida asati issi maaran eqqi beettishin haasatikka kareta kometha mamaydi qoodhera zo'o miisha to gakkanaas yeggida ize tappe wu7e baggara gita keeththaynne mixati beettettes.

Wolayta sodo giza keehippe gita tamare keeththa sinththi beettishin ha sinthanka kessasoninne geloson daro asati beettettes ha daro asatappe ganna baggara kaametinne dumma dumma miishati eqqidi beettettes

Tamare keeththa sinthan arba minxe nam'anthu tamare keeththa giza mishilen xaafetti beettishin ha xaafetti beettizayssafe guye baggara keehippe aduqeekiza cilila mithasinne dumma dumma miishati beettettes.

Dembati utida bessan shuchappe osetidi tamare kethayi betishin ha tamare ketheppe guye bagara adusa hayithayi ci,lili utida mitatinne hayithayi ci,lili utishin ha tamare ketheppe duge bagara gutha kethayi betees

Issi denbati ekkiza bestan shuchchafe oosettida ogen nam7u kameti beettishin ha nam7u kaametappe isti guutha kaamiya sinthe yiin izo poolise oykkidi eqqidi beettees ha kaameppe xade baggara nam7u asati wora giddofe kezeettes.

Gemba bessan keehippe adunqi ekkiza ogey beettishin ha ogappe gu7e baggara guuthu heedzdzu toora de7iza kaamey yishe beettees ha guutha kaameppe sinthe baggara keehippe gitati ekkiza oydzdzu toora diza kaamey yishe beettees.

Asay keehippe shiiqidi beettiza bestan dumma dumma kaameti galal'otinne zo7oti ogey baasishe bettettes ha galal'otappe issinaz deexxo miisha ziqqa bootappe dhoqa boota gattanas bessizayssa.

Mata ootettida wolkko mata baasettida ogen isti bootta kaaminne daro kawo oosanchati beettishin haasatappe daroti kushe guye aaththi eqqida izatappe pude baggaranne duge baggara gita gita cililla mitxati beettettes.

dembathi ekkiza bessan phirtafe oosettida karetha ogey ha7i mata oosettishe dishin ha uga ooththiza domma dumma boottanne galal7o kaameti deettes ha ugapfe kude baggara issi addey guufe bolla zempides

Goshshanchati kawo oosanchatinne oge woykko asi hamutizaso baasiza woykko goyiza kaame galal7oy eqqi dishin hgalal7o kaamappe sinthe baggara oyddu kawo oosanchati eqqida ha oyddatappe issi aaway haasaa haasayees.

ogey oosettiza bessan dumma dumma oge oosanchati mela mithatanne buurata issi bossafe hara bessa fishe beettetii haasatappe sinthe baggara salosa may boottanne galal7okame gede bisshenne hayshe beettees

Haththa issi karen shishi oykkidi haathe dhayiza saaten haathe asas gaththizay gitta mishshay othetidishin hagetta mishape pude bagara gutha maatatinne kehipe giitati eqida cillila miththati bettetes.

Kawo motanchchantti dembbatti ekkuza bessan haththay de'izayssa kushshera kushe milecettes. Ha kushshiya miciya asatappe dhade baggara dhomphphara haththay kumidi uttides. Ha uyida asatappe issinazi ayffen bolla manaxire woththides.

Hatha oykiza mishay issi besan betishin hatha oykiza mishatappe guye bagara eqada issi macca naya yarkanen duqashe betawusi ha maca nayippe guye bagara birday kamey duma duma cilila mithati betetes

Gita miththa gaaththan issi zo'o kaamey gede simmi eqqidishin ha kaameza giddon wodoroynne issi asi beettes. Ha issi asezappe sinththe baggara salo samaye gididi kaame bollara qachchida miishshay uttides.

Kawo oosanchati daro daro miista ooththizayti haathten kushe meecetishe beettettes . ha kawo oosanchatappe pude baggara issi bootta kote mayidi boothta shurabe mayida addey ideta silken xeellishe beettees.

daro kawo oosanchatinne dumma dumma asati beettishin ha kawo oosanchatappe nam7ati hu7en qoofo woththidayti haaththe ekkidi uyshenne duuna qoccishe beettettes haasatappe guye baggara issi addey moobaalen izeta ekkishe beettees

Issi boothta kaamey gede simmi beettishin a boothta kaameppe sinthera issi miishe dhoqu histidi salo denthiza miish beettishin izappe pude baggaranne duge baggara xilela mithati beettettes ha cilela mithatappe wu'e baggara keeththay dees.

du macanayti yarkane galal7o yarkane ehidi haaththa durqishe beettishin haathtezikka keehite daridi goggees haathtes goggizayssafe guye baggara keeththatinne meli bessiza mitati beettettes

keehippe denbati ekkiza bessan daro kawo ootanchati isti matara hanthishin haasatappe gu7e baggara zumati mithatinne oothati beettettes izetappe heni baggara shuchchafe ooththettida keehippe gita keeththay beettees

daro kawo oosanchati isti matan beettishin ha kawo oosanchatappe nam7ati mootta quufe wottidi haaththe uyshenne duuna meecetishe beettettes izatappe heni baggara issiadey silken izata ekkishe de7ees

Haatte issi karen shiishshi oykkidi haathte dhayiza saatey haatte asi izappe go'ettiza gita miishay beettishin agita miishappe guye baggara guutha maatatinne dumma dumma afoti beettettes haafa matanka xilela mithati deettes.

indeti addeti kawo oosanchatinne guutha nayti issife shiiqi beettishin hasatappe guye baggara dumma dumma kaameti keeththatinne mitati beettettes haasatappe sinthe baggara diza nam'ati issi salo samay miiza oykkidi qanxettes

haaththay daridi hara bessa beenna mala oykkiza miishay woykko izi teqqiza miishay dishin ha teqqiza miisha doyi besinshe kehippe haaththay daridi geesh qoletishe beettees ha haaththa sinthanka nam'u cammay uttides